Jigéen bu sol kompilaty tubay ak mbubu teekalpe bu weex.

Jigéen bu toog ak xale bu raam, ci kaw tooji buñu lal basa , caas bu weex nekk seen pegg ak ci kaw tooji lañu tog.

Jigéen bu sol kompleti mbubu ak sippa te kalbe , def mees ci boppam, takk ceen ak jaaru ak lam.

Peeri jaaru bu am lu weex ci digantek yi, ak jama ak nyirri neka ci diggante.

Pééri dalli yu ñuul dàlli yu nabu tanka ci biir mu ngi xawa wèèx ci kaw mu ngi am ay péér.

Naari taabla yun sampu bu nekk ci ndejor mungè wanè jigéen ak ay diw. Bu nekk ci chàmoñ mungi wanè doctorr bu fatch ak ay bind.

Ay nit yu taxaw, góor ak jigéen, ko ci digg bi mu ngi tiye karne bu weex, seen gannaaw mingi amé tele.

Ñatti bu teeli diiw yuñu rang sele, bu ci ndey joor mu ngi ñuul, bu ci càm mooy mu ngi weex, bu ci digg bi mu ngi werta, am fëlër ak ay bind.

Kàkkataar bu werta. mun ngi leem géenam ngi am ci loxo ko mu tegee. Am benen loxo bu koy waaja laal.

Naari jigeen yu taxaw. kenn kangi sor robb bu xonxu te fëlër yu rous ak weex. Gu ci cha mooy mu ngi sol yere bu ñuul.

Njaari nit yu jappoh mbaal bu am jen, ci sehn chaamongh mungi ameh gaal ak ay nit yu tok, ci sehn ndeyjorr mungi ameh gaal tamit ak tabakh bu pentir ohranse.

Jigeen bu sol garaambubu buñu ras ci kanam mu firiko mu sóoro mu soor bu xonko di reetaan gënnawamm ngi ame tuogu ak taabal.

Ab gaal bu épp ay nit ci biiram , amémbaar ci kaw ak ñaari banti yu tée mbaar bi , am lu orang luñ wërale.

Ab paaka bunu taaj ci taabul, nga beekaay gi mu ngi ñuul, am ay tup tup yu xaw weex , ñi ngi koy nataaw takkandeer bank ciy feeñ.

Mbaxal buñu yakka, def jaxartu ci peggam ak kanja ak lemon ak kaani ak tamate doom, am kopp bu nuul bu nekka ci boora, ni wis ay xop yu werta ci kaw.

Oohtoh gehla gehla bu nju takhawal, cii waali chaamongh njam mungy ameh oohtoh bu ndaw, cii waali ndeyjorram ahb jagartaaah mung fa takhaw.